Abaana bali ghanho bangi, ghaligho ali ku seka, ghaligjo akaana akaghala akalina enviri enkulu, ghaligho omwaana ayambeire kyenvunvu, ghabagho omwanha omwirugavu.

Endhoki eri ku kimuli ekirungi, ekyakula obulungi. Endhoki enho erimu ebibala bino; ekya kyenvu n' ekibala ekirugavu.

Ekibira kirimu emiti emighanvu ne mimpi. Emiti edho dha kiragala ne'isubi lyakiragala. Ere eriyo obuyumba bumpimpi.

Omusaadha ali ku nhandha mu lyaato aswiire yo eilobo lilobe eby'enhandha. Kumbali ghaligho embaata eby'omumaadhi.

Oluguudo olweitaka, kumbali waliwo amaadhi mu lukonko, kumbali ere yabayo obusubi obwa kiragala, wabayo obuyumba, kwabaaku no lusagati

Kumbali gh'enhandha ghaligho obuyumba obw'obusisira, ghaligho n'akaato, ghaligho n'eisubi elya kiragala, ghabaagho ekizimbire ekirimu omuti.

Emotoka edhirima mu birime dhiri kulimamu mu bulime obuto obwakasowekelera, obwa kilagala bulioti bwakava mwitaka.

Abaana bali mu kisaghe n'omutendesi gheibwe abatendheka omupiira. Ali ku bagalagira engeri gye bakolamu ebigere nga bali kusamba.

Omukazi ali mu nhimiro, ali kulima ebilime, ebilime ebya kiragala. Ali kutoodhatoodha mu. Enhuma eliyo emiti emighanvughanvu.

Omusaadha ali ku lyato, agemye kubibala. Ghaligho ebibala bingi, obutunda, emiyembe, amenvu, wabaawo n'amaadhi mu budoome

Abaana babili bali kutunga ebitambala. Oghundhi ali sekeraku mwinhe. Agemye ebitambala ebyewuuzi byebali kutunga.

Akaana akobughala kemereire kagemye kungalo. Embali ghaligjo akatebe, embali einhuma ghako eriyo abasadha babiri bali agha akaana ekyokulya.

Endovu diri kunwa amaadhi. Waliwo amabaale. Dirina amayiga ameeru, dirina agagere aganene. Diri kunwa amaadhi.

Omusaadha agemye ekyenandha mungalo dhe. Ayambaire e kala eya bululu, wansi. Ayambaire empale enderu yeru alaga nti avakyaala

Mukibira ghagati mulimu obugila bubiri nhe kibira ekilimu emiti emighanvu nhe mimpi egya kilagala nho busubi obwa kilagala.

Akatimba akavuuba ebyenandha bali kasika munda mu naandha. Obwire bulimoga nga obugirire. Bali kasikira mu baffu eya kyenvuvu

Omuvubi aliwangulu ku maadhi mulyaato lye alikunonya eiva erye ngege. Ali kunonya munda omwo ataireyo oluwaaya. Alikunonya iva

Ghaligho eisubi lya kiragala. Kumbali ghaligho emiti emimpimpi gya kiragala. Kumbali enho eliyo oluguudo olwa kolansi. Mulimu amamotoka.

Omusaadha alikunaaba mungalo. Alaga nti ayambaire esaawa eye kisaadha. Alikunaaba mungalo, aka tapu kali kumuyuwirira amaadhi bwa naaba mungalo

Omukazi abeese omwana ali ni bainhe abandhi ali kuseka munkoto ayambaile ebinhere ebirimu kala nnhingi bonaboona bambaire ebinere.

Abaana abasomi bali mu kibiina. Bali ghulirisa. Oghundi agemye e bailo mungalo yadhigaita, yadhita ku kitabo kye. Ali awo.

Endhoki dhili ku pikakampa byadho dhili kunwamu omudhenhenhe. Mu bikakampa mulimu obutulituli. Ghaliyo agemyeeku nh'omukono ku kikamkampa.

Omusaadha ayemereiza omupira ku kigerekye, ayambeire engeito ndhirugavu. Ghansi erimu olweru, ghali ghaligho obusubii bwa kilagala.

Abaana babiri bali kuluya gh'obusisira, ghaligho ekidomola, ghaligho omuti omughanvu oguliku ebya kiragala, kuluya kuliku akabuzi.

Omusaadha atyeime kuluya gha kayumba ku kidhomola ekyeru. Ekindhi kiriagho kumbali kya kyenvu. Kya tyeime ku kyeru.

Omusaadha ayemeleire mu mpale eya gini eya bululu era agemye eisimu mungalo, mwinhe atyeime kukatebe ghansi yena agemye eisimu mungalo.

Abasaadha bali mu kisaghe ekyomupiira. Bonabona bali kwendha omupiira, abandhi bagemeleire omupiira bali kugulwanhira.

Omusaadha ayemeraile kumbali okwenandha, agemye ku yingini ey'elyaato, ali ku lyaato. Ayemeraile kumpi n'elyaato. Munda mu lyaato mulimu obutimba obuvuba.

Amazike galikusala oluguudo. Gali asatu. Kumbali gho'luguudo ghaligho eitaka ghaligho eisubi elyakiragala

Ekibuga kilimu abantu bangi nhe motoka nnhingi, omuli kamunye, omuli my car, omuli...Mulimu ebizimbe ebyetoloire.